Ishure ryubakishije amatafari aturiye imbere yaho hari intebe inyuma yaho hari igiti, imbere yaho hari ikibuga abana bakiniramwo.

Igikoni batekamwo kirimwo ingunguru zitatu inini n'izindi zibiri mwayene n'amatara ku ruhande n'inkwi batekesha.

Ishure rifatanye n'inzu zibiri ntoya imwe iri mbere y'ibindi iriko n n'uruzitiro rubatse rusize n'iranga igera imbere yaho hrihariho gzo imbere ya gazo hakaba hariho iki kibuga abana bakiniramwo umupira.

Ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko. Inyuma yaho hari ishure rifise imiryango indwi; haruguru hari uruzitiro rw'amatafari aturiye.

Ishure ri nini ryayitaje ryubatse imbere 'iiyo yindi nzu ntoya imbere y'aho hari ibiti ryiza biteyeho hari n'umuvo uteye wmwo amashurwe imbere yaho.

Ishure bigiramo abana batoya bagitanguraririmo ameza atatu ashasheho ibitambara bitandukanye, hariho iry'ubururu hakabaho n'ibyo n'iry'umuhondo n'irisanagahama ari ameza atandukanye n'ibicapo bitandukanye.

Ishure ririmwo intebe zonyene, rifise amadirisha yuguruye hejuru hari itara kuri parafo, hasi hasize isima.

Abarimu ba kaminuza bari gutegura inama y'ukuntu umwaka uzohera, hama bagatangura uwundi mwaka mushasha, ukuntu bazotangura n'ukuntu bazowuheza.